Barabu jàngee kaar ñu ni toog di deglu kuleni jangam ñu njitee ay penn lungi sol yeerey weex artaala bu weex artibe bu bula ni finek barabu jàngee taala.

Jigéen bu taxaw sol yere bu bëla ak y weex soldale yi mu tee saak biñu sol ay takaayu yu oor mu taxaw ci bëntu bi am nañu neci ganaaw.

Berëbb yanj am ay karab yu vert yu yanj am nékku xamneda natex am benen nekku natex am ay rëdb bëdd yu ñuul am benn utu bu taxaw ca wet jax.

Jigeen bu taxaw tee ñaari jëntucjaay bu muy liggéeye, beneen bi buñuy bonnee la beneen bi buñuy daajeela. Moom mungi sol yere bu orang ak bu weex sol mbaxana bu nete am ay bundibande yu ñuul.

Ay xale yu taxaw di foto wu kenenki ñu ngi took foppeneen xale bi ñaare ñu ngi tieyante kene ki mu ngi taxaw ca wej bax.

am nakutee garab yi jàppala miñ yi ku fee bag garab yreg nani am ay bind-bind yu ñoon am ay rëg rëdd

Ay daala yu xonku yun tekk ci suuf daala bi ci biir mongi am lu nete am benna bi mongi am tot toti garab bu weex beneen bi nu ko yibbi beneen bi ibi wunn ko.

Li talli bu ninyi di jaara yara fu auto yi di jaar amna benn auto bu xamne seetu bi rekk moo nekk diggéena amna benn auto banena di dem bu bula am lu xonko amna raidar bu nekk ci digante bi di daw ci di ñyuw.

Jigeen ak góor bu taxaw jigeen bi mu ngi sol mbasañ bi ñu tee sagbu konku jigeen bàngi takaay mu ngi musooru góor yu mu ngi sol yere bu doomitaal at daala bu doomitaal burga ngi nga ñyaaram.

Bi buggi yàlla la bugi yalla buyui ooyeh kamil, kamil bi mugi am kaamil bu ñuul la më ngi am ay bindi bindi yi doore at ay buum bu bula bu khonkho at bu ñuul.

Pataat bun baxal def ko ci palaat bu nuul pataat nakk mooy leka bu xame dafa baax ci nit daflay maay wergu yaram.

Naari peeri jaaru yun tekk ci karton karton bangi am buna buna jaaru yi nak ci jigeen moko de jefendeko am na ku teye karton bi baarambaa ngi feeñ.

Mobile bu ñuul buñuy sarse bu weex mobile bi nyung ko tex si palaas bu ñuul mobile naak burr jokalante la.

Finak mbedd bu na ñi di jaaree la amna benn xale buy dox di dem ecol tee saagan sol yini foŋ bumuy demee amna auto bu taxaw ca wetba bu doomitaar am rux lamp yu xonxu ci suufañu ñuur.

Ñatti supame yu moos, yuñ tekk ci bëreb bu ñuuy, supamé nekk, denkoy jëflandefo di ko toggee, lu baax la ci yaram.

Neeti toogu yuñu ransare seen yere yaañi bula seen yaram bangi nuul taabul bu sokola amna taabul bu mag bu nekk ci weat ba fi nekk perëb buñuy defaree togu la.

taabul bu sokola bunu tek am ay toho benc yi sokola naari togbi yi benc yi sokola ciwet bama ngi am lal bu sokolaa bun tekk mu am ay ñax yuy ko wër am ay saakoyi weex.

Jigéen bu taxaw solluweex wetu am ay bu la sol bagg sokola taxaw ci boore buntu bi.

Am putiay benn bidoni duubi rekk mungi am ay bindi bindi yu weex ak ay bindi bindi yu ñyuul duubi da xonku ci kanam ci tarti mu ngi doomitaal am kibeer bu ñyuul.

Ay mbooloo mi sekk gu di defar ay mool moo li nak moom lañuy defare neekk mbooloo bi amna ku ci sol yire bu weex am ku ci sol tibey bu bulo am na yeneen mbooloo yi taxaw feleh sa wedka am na ay ñyax yu leen woor at ay garab.

Ay ganaar yuñ togg dekko ci palaat bu weex amna beneen palaat buy feeñ sa wet bax ganaar nak bu baax ci nit la.

Ay mbooloo bu haley kontaam benen jigéen be ninga ikkati lohoba cha kaw. s Ku nekk ci ganaawam mu ikkati lohoba cha kaw ñoom ni ngi sol lu nete tè flag bu nètè.

benn bopp bun beser bu am lu nete botyaanu weers am lu ñu jëmeñ banu weers am benn rooba bu xalayi di jëfandekoo ci ecol nu ko tekc wekka

Këyti zurnaal mu ngi def ñyaari góor benn ci ken si suuf am ay bindi bindi yu xonku ci kaw munu am bind bind yi ñuur am ñaari góor yi fa taxaw kenn ki mungi sol mbaxana am ñaari góor tam sa wega.

góor bu taxaw solu yirayi vert tee morso bamuy dagg bu xonqu lart ci malaan buñuwo ,góor gi nak mangi taxaw ci weti buntu texisobi ci su fam.

Jigeen bu soltrosaan takk ay ceen def ko ci bopp bi jël malaan def ko ci bopp bi te p kappu ba ngi al ay peri orange ak libbële.

Góor bu fop jigeen, jigéen ba ngi sol yere bu xonku amlu weex, takk lam bu weex at jaar bu weex. Góor baa ngi sol xaftaan ak mbaxana bu sokola.

Naaaari jigeen yi worbaay sutu ñam ñaal ningi boog seen xale yi kenenkar ni soryiri bu bla boote xale bi sirbu weex kenenkar ni soryiri bu orang boote xala bi sërbu bëla ay garabyenay wor.

Lii ab poti meew la, poti meew bi mungi am bind bindi yu weex at lu xonku ak lu bula am ay bind bindi yu weex. Am benn nag bu fa nekk nag ba ngi nuul am lu weex.

Yaari plaat yu bula yunu def nyam, nyam bi day salaat la ak ay pomputeer nu jël motaada chass chass ko ci kawam.

Ab falaas buñu tekk ci taabul bu doomi daal falas ba ngi am kibeer bi nuul falans rekk tuttangale kaay la lu baax lax bana nilen koy jofa ndekoo.

jigeen bu toog ci sies bu weex toog bi jaay ay fer ay lam ay jaaru am na benn sooyi meynées bu nekki ci booram te am na benn desee muntisee ci wetam jigéen gi nekk àrra jaay.

Lii nakk ab feeri la ni ñaañ ca kaw am nañu nekk ci suuf am na oto yu nekk ci biiram ñoom ñyëpp dañuy tukki.

Jëkkar ak jabar yu taxaw nuróore sen yire sokola nu daamine ko daamine bu girin jigéen bi mëngi teey saak takk cheen di doore takk jaar fuddal loxo bi.

Lii nak cenni loxo la, am na nu koy tàkk Sen tank yi. Cenn bi nak nu ko lal ci morso bu doomi taal. Jigéeni nak ño koy jëflandiko di ko tàkk sen loxo yi wala seen tank yi.

jigeen bu yàn nj bu taxaw soryire bu bëla kallukallu bu pink soldaala yi orang jigeen bi nek mu ngi takk jaar jigéen bi nek mu ngi taxaw tee poojami te fum nataalo foofo ngi orans

Auto bu taxaw am lu xonku am lu weex am benna ndow ci bu sol lu neteh taxaw am na benna kuula bu tek bunj bulow ci wet ja.

Marto bu ñuul bun teg ci koroya ngi amlu bëla marto nekka kappinteya koy jëflande ko sen liggéeykaay moolende yombar sen liggéey.

Picchi bu taxaw ci bant. picchi bi mëngi am culooru bala at lu nete gémeñga na xonxu but yanga ñuul.

Ay polis yu taxaw sol lu xonku sol kowaa ci weex seen loho yi teyeh sen feteli am nanyu sol lu xonku lu weex sol seen mbaxana yu xonku ak yu weex.

Ay mboolo yutaxaw ci feeri bi diwaa jal jenn feeri bi amna ay moto yu nekk biiram ñu nekk ci kaw am mañi ibi buntu bi.

jigéen bu yanj bu tahow soul robb bu rafet robb bu doomi taal bu rafet am oraang ci biiram mi ngi takk jeen bu wax jigeen ba ngi tahow wtee ndigri letu tekk ba guddu bu pare nga ñaaral.

Furna bu yaaxu bun tekk ci palaas bu nuul furna bi giryaas bi nyun ko tugal ci biir furna bi furna bi nak daa yaaqu.

Masini wolekaay bu verti, am na benn jigeen bu sëkk tee paan bu nuul di ci sotti duggub ba. Am na baa bu taxal tee masin bi di wol.

Mboolo buy juli aljuma mboolo bu takk ngi sëg ri juli i jàmmu yàlla li dee lu baax la am na miiruy xonx yu nekk ci senu wet at ay garab.

ay nik ñu taxaw ñaari góor kenn ki mi ngi sol yire bu bëla at ay xale amna ñu tokg amnañu taxaw amna ñaari xale yi ci kaalu am been tubab bu fa taxaw waaw sol yire suñ cosaan.

daala bu ñu teggu ci miir bu wert dal ba ngi aml oor ci digg ba daal ba ngi am ay car-car sa nekku.

Jigeen ak gór nèkka ci kalas di jànga am na ñénti palanteer yu nèkka sèèn wet am na ñuy bindi am na ñuy dèglu té am na ñuy nelaw.